salo n laɣam ʒiya ŋɔ paɣaba mini dabba paɣaba maa ʒila kuɣusi zuɣu ka dabba maa ʒɛ zuɣusaa ka paɣa yino gbubi bia ka yaagi o noli ka nees nyɛla ŋun doɣari bia maa nolini

Duu m boŋɔ niriba ata zila duu maa puuni ka teebuli be niriba ata maa sunsuuni ka bɛ gbibi takara nima ka kaboori be duu maani ka duu maa penti penta yelo.

paɣaba n ʒɛya ŋɔ ka paɣa yino yɛ liiga ʒiɛ ka yaagi o nuwa o pobi nangbani pobirigu ka paɣa yino ʒɛ loori gbuni ka yɛ liiga sabinli ka zaŋ o nuu pa loori maa zuɣu ka do yino ʒɛ loori maa tooni